Imyanda myishi igizwe n'amashashi n'ibindi bikoresho bidapfa kubora bikatwibutsa ko dukwiye kubungabunga ibidukikije twirinda guta ibintu aho dushakiye ahubwo tukayishira mu bibanza vyabigenewe.

Abana bari ahantu mu mazi acafuye afise ibara ry'umugina bakaba kariko baravoma bafise n' ububido muntoke batonze ku murongo umwe akaba afashe umupira bacishamwo ayo mazi.

Ahantu hari ikiyaga cagutse cane, kitagira n'irengero kuruhande hakaba hari inyubako zisakaye hamwe nayandi mabuye manini manini agerekeranye kuyandi.

Amaboko y'abantu umwe afashe mu ntoke amatabi abiri hamwe nakandi gashashe kavyo hari uyundi agire yakire iryo tabi rikaba rifise akamaro kabi mu mubiri w'abantu.

Umugore yicaye yambaye impuzu irimwo amabara menshi atandukanye imbere yiwe hakaba hari urutaro yateretseko amafi menshi ayagerekeranye yateye nk'umuzingi.

Ahantu hari amashugwe n'ibitegwa vy'ubwoko butandukanye. Hakaba haramwe afise amababi, y'umuhondo ayandi akagira amababi y'ugwatsi. Kuruhande harinyubako yubatswe n'amabati.

Ubwoko bw'ibikoko bita inkoko, ikaba ifise ibara ryirabura, iry'umuhondo n'iritukura. Ikunzwe kuribwa n'abantu benshi kuko ifise inyama yoroshe.

Ubwoko bw'ibitegwa canke bw'ivyamwa bita amatunda, akaba afise amabara y'ugwatsi rubisi, n'ayatukura, n'ay'umuhondo. Akunzwe kuribwa n'abarundi benshi kuko afise akanovera.

Ahantu hari ishamba rinini cane ririmwo ibiterwa vy'ubwoko butandukanye harimwo ibiti bimwe birebire n'ahandi hakaba hari ubwatsi buke buke, Ikirere kikaba kimuritswe n'izuba.

Isunzu ry'amazi rishibuka k'urutare, rigizwe n'amabuye manini, aho riri mu Burundi neza na neza mu ntara ya Rutana muri Musongati. Abantu benshi bakunda kuhaja bagiye kuruhuka, no kumenya vyinshi ku Burundi.

Abana beshi barahantu hamwe bashengereye ibitungwa bita impene bambaye impuzu z'amabara atandukanye nizo mpene zikaba zifise amabara atandukanye harimwo iryumugina iryera n'iryirabura.

Ahantu hari imisozi myinshi miremire iriko n'ibiterwa vy'ubwoko butandukanye. Hari hamwe hari ibiterwa vy'ibitoke ahandi hakaba imirima ahandi akaba atan'ivyatsi biramera.

Umunsi umwe YOHANA na RUDOVIKO bavuze bati tuze tugende gutemberera ikiraro kiri hafi y' urusunzu gw' amazi, hambavu yaho hakaba hari ibindi biti biteye vy' ugwatsi rubisi.

Umusi umwe, Semirengo yagiye agiye kurisha inka ziwe aca agenda akamye mu kadobo k'ibara ry'ubururu, akaba ari ikimenyetso cuko akunda inka ziwe cane.

Itabi abantu benshi bakunze kunwa kuko rifise akanovera muburyo bwayo. Ikaba ifise amabara yera n'ay'umuhondo; ariko rikagira ico yonona mubuzima bw'umuntu.

Umubande munini cane urimwe neza w' imboga ushasheko icatsi kibisi kibengerana hambavu yaho hakaba hari uyundi muntu ariko arabisoroma yambaye impuzu z'akazi.

Ahantu hagutse cane, hari ibiterwa vyinshi vy'ubwoko butandukanye, hakaba hari n'ibindi bikoko vyo mw'ishamba hagati bifise ibara ryirabura. Ni vyinshi, inyuma yaho hari n'iyindi misozi.

Ubwoko bw'ibikoko bita imvubu bifise amaso mato, amatwi mato n'amenyo maremare. Bikunzwe kuba mu biyaga nka Tanganyika, abarundi benshi bakaba babikunda kuko bifise inyama yoroshe.

Abagore bicaye badandaza ubwoko bw’ibibogaboga vyinshi ,babishize hamwe ari vyinshi bikaba bitandukanye. Imbere yaho hari n’abandi bantu bamwe muri bo bakaba baje kubigura.

Ububiko bunini bw'inkwi ziteguwe gukoreshwa ziboneka ko zishitse k'umurengera zikaba ziteretse mu nzu nini isakaye n' amabati n' ivyuma, ivyo bituma ziguma zumye kugira ngo zize zake mu ziko.

Ibikoko vyo mu mazi bita ingona akaba ari bibiri ,imwe isa n' iyisemuye iyindi ikabera ahantu hari amazi acafuye ku ruhande hari ivyondo hamwe n'ibiti bike.

Inkoko iri mu kazu kayo ifise ibara ry'umuhondo n'iryirabura, ikaba ikunzwe kuribwa n'abantu benshi kuko inyama yayo yoroshe cane kandi ikunzwe.

Ingwe iri mukazu k'inyamaswa ifis'urukoba rufise utudomo twirabura, n'umuhondo ,n'utwoya k'umunwa, hari amabuye hasi ikaba ifise n'amabara menshi akaba ar'igikoko co mw'ishamba.

Umugore yikoreye ku mutwe ibiti vyishi yaciye akaba ahetse ku mugongo n'umwana yambaye impuzu urimwo amabara meshi atandukanye kuruhande hakaba hari ahantu hagutse cane h'ivyatsi n'ibiti.

Ikiyaga ciza Tanganyika inyuma yaco hakaba hari imisozi n' ibicu vyinshi mu kirere, bikaboneka ko ari n' abantu babiri bagiye mu mazi kugira bafate akayaga.

Imbuga nini y'icatsi aho inka zishoka zishashe ziriko nyagira mu gahinga kandi vyerekana amahoro nakamaro ku bworozi bwibiribwa bito bito bifasha imiryango mu mibereho ya minsi yose.

Inka nziza ndende cane ivyibushe ifise ibara ry'umuhondo n' iryera , amababa mare mare yera impande, yayo ikaba irikumwe n' umurimyi.

Itabi nyinshi zishashe hasi zifise ibara ryera niry'umuhondo, rikaba rikunzwe n' abantu benshi kuko rifise akanovera mu buryo bwavyo ariko bikaba bigwaza cane.

Abantu bari mw'isoko, hakaba hari umugabo umwe yicaye yambaye agapira kera n'impuzu ifise ibara ry'ubururu n'umuhondo, imbere yiwe hakaba hateretse amafi menshi bagerekeranye hamwe.

Ubwoko bw'ibikoko bita imbata umutwe utukura ayandi mabara akaba yera n' ayandi yirabura bugizwe n' inyama iryoshe cane impande yayo hakaba hari ikiyaga.

Rudoviko yagiye mu murima w'ibigori afise agaseke mu mugongo akaba afise n'umukasi munini akoresha mu gusoroma, impande yiwe hakaba hari n’ibindi biterwa vyinshi bifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ubwoko bw'ibikoko bita imvubu, bikunze kuba mu mazi. Bifise amabara atukura n'ayirabura, amenyo manini no mu kanwa hagutse cane. Bikunze kuribwa n'abantu benshi kuko bifise inyama yoroshe.

Urupangu rufise uruhome rusize amarangi atandukanye, harimwo iry'urwatsi n'iryera. Imbere yaho hari ibiterwa bifise amabara atandukanye hakaba kimwe gifise n'udushurwe.

Ubucupa bwinshi butonze ku murongo bw'amabara atandukanye. Hari bumwe burimwo ibintu bisa nk'ivyirabura ubundi bukagira ubufundikizo butukura. Ivyo bindi vyose bikaba biteretse ahantu hamwe.

Ubwoko bw'ibiterwa bita indimu zikaba zifise ibara ryera n'iryugwatsi rubisi zikunzwe gushirwa mu mazi ashushe no gutekwa mu nyama canke mu zindi fungurwa.

Ubwoko bw'inyoni nyinshi ziri ahantu hamwe, inyuma yaho hakaba hari amazi, zifise amabara asa harimwo iry'umugina, iryirabura nirindi rishika gusa nki ryera buke buke.

Urupangu rufise uruhome rw'amabara atandukanye, harimwo iryera n'iryurwatsi, imbere yaho hari ibiterwa vyinshi bitandukanye hakaba harimwo kimwe gifise n'udushurwe.

Ububiko bunini bw'inkwi ziteguwe gukoreshwa ziboneka ko zishitse kumu rengera zikaba ziteretse mu nzu nini isakaye n' amabati n' ivyuma ivyo bituma ziguma zumye kugira ngo zize zake neza ku ziko.

Igikoko bita imbata kiryamye hasi gifise amababa yera, umutwe w' ibara ritukura gikunzwe kuba mu nzu z'abantu kuko gifise inyama iryoshe cane.

Ubwoko bw'ibikoko bwitwa imbata bukaba bufise amababa yera, ndetse n'ayirabura bukagira iminwa isongoye miremire n'amaguru abiri aho abantu bakunze kuzija, kubera inyama yayo yoroshe, kandi ryoshe.

Ishamba rinini ritewemwo ibiti vyinshi kandi hakaba harimwo n'ivyatsi vyinshi .Mur'iryo shamba habamwo ibikoko vyinshi bigiye bitandukanye aho harimwo : inkende, inzoka nyinshi , ingwe , abantu benshi ntibakunze kuhaza kubera batiny'ivyo bikoko.

Kagabo yize amashure ajanye n'ibiterwa ndetse n'ibitungwa, aho yambaye inkofero yibura akaba yambaye n'agapira kamaboko maguru. Akaba ariko aravomera ubwoko bw'imboga bw'amababi

Urufatiro rw’inzu rwamaze kwubakwa mu mabuye n'isima, ariko inyubako ikaba yarahagaze gato kuko ivyatsi bimaze kumeramwo biboneka ko ari mu gace katarasukugwa neza. Aho hari n’izindi nzu zubatse inyuma.

Ikibanza kinini, Arakaza aheruka kugura aca yubakamwo inzu ,ahandi naho haca hasigara ahantu yoshobora gutera amashurwe agaca agashiraho n'ivyatsi akabifata neza aza arabikata aho azoza arakoriramwo abashitsi.

Inzu nini yubatse neza bashizemo amatafari, ndetse n'ivyondo bikomakomeye ikaba ifise n'amabati aho hari ahantu basigaje bashiramo ivyatsi vyiza amashurwe, ndetse n'igiti c'indimu.

Umubande munini cane urimye neza ushasheko ivyatsi kibisi, kibengerana. Bikerekanako ari ubutaka bwiza cane; ibice vy'imisozi bigizwe n'imirima bukaba ari uburyo bwiza bwokubungabunga ubutaka bukerekana n'ubwiza bw'igihugu.

Amazi menshi yitwa ikiyaga ah 'abantu benshi bakunze kuroba, hakaba habamwo amafi ,ingona ,imvubu ndetse n' ibindi bikoko bibayo hakaba har' ubwato ah' abarovyi bakunze kujamwo kugira bagende kuroba amafi n'ibindi biko ko cank 'indagara.

Inyoni nziza cane yicaye ku giti ifise umutwe wibe aragera n'amababa yera izwi cane mu bice vyagereye ibiyaga nkatanganyika canke mu mashamba ameza.

Imbuga y'ibiterwa bita ibigori bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi n'iry'umuhondo. Ntibiramera neza kuko bitarakura, inyuma yaho hari imisozi n'ibicu n'ibindi biti.

Ububiko bunini bw'inkwi ziteguwe gukoreshwa ziboneka ko zishitse kumurengera zikaba ziteretse mu nzu nini isakaye n'amabati n'ivyuma ,ivyo bituma ziguma zumye kugira zize zake neza mu ziko

Imbuga nini y'ivyatsi vy'urwatsi rubisi, aho inka zishoka zishashe ziriko ziranyagiira mu gahinga kandi vyerekana amahoro n'akamaro k'ubworozi bw'ibiribwa bito bito bifasha imiryango mu mibereho ya minsi yose.

Kimwe mu bikoko Imana yaremye vyitwa inguge, zikavyara ubwana bwayo bukitwa inkende bufise amoya menshi y'irabura bikaba bisanzwe bikunda akajagari aho abantu bose zibabonye zica zibatera amabuye.

Ubwoko bw'ibikoko bwitwa imvubu, akaba ari imvubu zine zikunzwe gutekwa kuko inyama yazo yoroheje cane. Zikaba zifise ibara ry’irabura, inyuma yaho hakaba hari ivyatsi vy’urwatsi rubisi. Zikunzwe kuba mu mazi.

Umubande munini cane urimye neza, ushasheko icatsi kibisi kibengerana. Bikerekana ko ari ubutaka bwiza cane, ibice vy'imisozi bigizwe n'imirima, bukaba ari uburyo bwiza bwo kubungabunga ubutaka, bukerekana n'ubwiza bw'igihugu.

Ubwoko bw'ibikoko bita imvubu, bikaba bifise ibara ryirabura, amatwi manini n'amaso mato, bikaba biba mu kiyaga, bikaba bifise inyama yoroshe cane, ari navyo bituma abarundi benshi bayibaga.

Ubwoko bw'ibitunguru bifise amabara yera, kubera ko hariho nayoafise amabara atukuye no musi ryagize isoko rinini kuberako vyareze neza mu mirima, kandi bica avyera ku bwinshi cane.

Isunzu ry'amazi rishibuka ku rutare rugizwe n'amabuye manini aho riri mu burundi neza neza mu ntara yarutana muri musonga ati abantu benshi bakunda ku haja bagiye kuruhuka no kumenya vyinshi ku burundi impande yawo hari ibiti vyiza za bifise ibara jurwatsi rubise.

Imbuga nini y'amabuye aho inka zishoka zishashe ziriko ziranyagira mu gahinga, kandi vyerekana amahoro n'akamaro k'ubworozi bw'ibiribwa bito bito ufasha imiryango mu mibereho ya misi yose, inyuma yazo hakaba hari abantu benshi n'ibiti.

Ubwoko bw’ibikoko bita imvubu, zifise ibara ry’irabura, amatwi manini, amaso mato, n’umunwa munini. Bikunzwe kwibera mu kiyaga, bikaba bifise inyama yoroshe cane. Inyuma y’aho hakaba hari ivyatsi vy’urwatsi rubisi.

Ikibanza kinini kimwo umurima aho bashoboye guteramo ibigori hama bandi hasigaye bahagira inzira bahashiraho n'ikiraro kugira imodoka zizoshobore kurengana kubara ni benshi basanzwe baba hafi y'uwo murima.

Inyoni nziza cane yicaye kugiti ifise umutwe w'ibara ryera n'amababa yera zizwi cane mubice vyegereye ibiyaga nka Tanganyika canke mumashamba meza cane.

Ciza, Gito na Toto bahagaraye inyuma y'impene zabo umwe wese mu gitoke, akaba ari mu bitungwa bikunda kwororwa cane mu Burundi kandi zirafasha mu gutanga ifumbire y'ibirundo.

Igiyaga ciza tanganyika inyuma yacu hakaba hari imisozi n'ibicu vyiza vyinshi mu kirere bibonekako hari n'ubwato ku musenyi abantu baho bagiye kuryoherwa bafata akayaga.

Ubwoko bw'ibikoko bita imvubu, bikaba bifise Ibara ry'irabura, amaso mato, amatwi maremare n'amenyo maremare bikaba biba mu kiyaga, bikunzwe kuribwa n'abantu benshi kuberako bifise inyama yoroshe cane.

Ikiyaga ciza latonganyika inyuma yaco hakaba hari imisozi n'ibicu vyinshi mu kirere biboneka ko hari n'abantu bagiye nk'umuryango ku musenyi bagiye kuryoherwa bafata akayaga.

Umubande munini cane urimye neza, ushasheko amababi y'icayi bikerekana ko ari ubutaka bwiza cane, ibice vy'imisozi bigizwe n'imirima bukaba ari uburyo bwiza bwo kubungabunga ubutaka, bikerekana n'ubwiza bw'igihugu.

Umwungere arikumwe na mugenzi we, bariko barisha inka mu mbuga nini y'icatsi kibisi, inka ziri muri uwo mukumbi zifise amabara atandukanye, izitukura, izera, n'izirabura, ino sanamu yibutsa umugani ugira uti: "Umutware w'inka n'umwungere".

Umurima munini aho bashoboye guteramwo ubwoko bw'imboga bufise amababi y'ugwatsi rubisi ahandi naho haca himezaho ivyatsi vyinshi gushika nubu ntibaramenya ukungene bazoshobora kubirandura vyose ngo bihave.

Ikiyaga ciza Tanganyika, inyuma yaco hakaba hari imisozi n'ibicu vyinshi mu kirere, bikaboneka ko hari n'abantu ku musenyi bagiye kuryoherwa bafata akayaga, hakaba hari n'amazu yandi menshi.

Umubande mu nini cane urimye neza ushashe ko icatsi kibisi kibengerana bikerekana ko ari ubutaka bwiza cane ibice vy'imisozi bigizwe n'imirima rukaba ari uburyo bwiza bwo kubungabunga ubutaka bikerekana n'ubwiza bw'igika kugo.

Bimwe mu bikoko bisanzwe biba mu mazi menshi yitwa ikiyaga bikaba vyitwa imvubu ivyo bikoko biravyibushe cane biraremereye cane, kandi birya vyose aho n'abantu zishobora kuzirya.

Ikiyaga kinini kigeretseko umusozi, aho hatewemwo ibiti vyinshi vy'amababi y'urwatsi rubisi. Abantu benshi barakunze kuza kwicara ku musozi hejuru, bakitegereza neza ikiyaga baraba ivyiza Imana yaremye.

Umwongereye, ariko arisha inka mu mbuga nini inka ziri muri uwo mukumbi zifise amabara atandukanye ayera n'ayirabura iyo sanamu yibutsa wa mugani ugira uti umutware w'inka n'umwongere.

Ubwoko bw'ibikoko bwitwa ingurube aho difise amoya yoroshe cane iravyara ikavyara ubukoko bwayo bwinshi, kandi iivyo bikoko bifise umwanda mwinshi zirya n'ibintu vyose.

Umurima mwiza cane uteye igomwe, w'ubwishaza bwakuze, bweze. Hakaba hari umuntu ahagaze hafi y'umurima, akaba yambaye impuzu z'akazi, n'agafukamunwa kugira yikingire.

Ubufu bwiza buryoshe, butekeye mu gafuko k'ibara ry'ubururu, bukaba bukunzwe kuribwa n'abantu benshi kuko bufise akanovera bwisangije.

Umugabo ari mu murima w'ibiterwa akaba ari ko aratera imiti ivyo biterwa yambaye impuzu y'amaboko maremare ifise ibara ry'ubururu hamwe n'akandi karongo gafise ibara ry'ugwatsi.

Ubucupa bubiri butandukanye bukaba buriko amashusho n'ibicapo bitandukanye hari hamwe hari ibiterwa n'izindi ntete kuruhande hakaba ikindi gicupa gifise ayandi mashusho.

Ifi nini yitwa tirapiya ikaranze neza mu mavuta ikunzwe gufungugwa muma hoteri, impande yiyo fi hakaba hari indimu bikerekana ko biteguwe neza.

Isahani irimwo imfungurwa z'ubwoko butandukanye, hakaba imitwe y'amafi bashize mu gasosi gafise ibara ritukura hamwe n'ayandi ma pilipili menshi ari muri iyo sosi.

Umwimbu mwiza w'ifi uvuye mu mazi w'ikiyaga tanganyika, zikaba zikunzwe gutekwa mubitunguru vyera canke zikotswa ,zikaba zifise uburyohe bwinshi; Kandi zikunzwe kiribwa mu mahoteri.

Agasahani karimwo ubwoko bw'inyamwa, zomubwoko bw'ifi, bakaba badushize hamwe dukase mudupande dutoduto, hejuru bashize utuntu twutu bogaboga, bakaba badushize kw'isahani yera.

Ifi nini yitwa tirapiya ikaranze neza mumavuta ikunzwe gufungugwa mu mahoteri; munsi yiyofi hariho ikirundo c'ibiraya bikaranze bifise ibara ry'inzahabu bikerekanako biteguwe neza arisahani iteye igomwe.

Umwimbu mwiza w'ifi uvuye mu mazi w' ikiyaga Tanganyika, zikaba zifise amabara yirabura zikunzwe gutekwa mu bitunguru vyera canke zikotswa zikaba zifise uburyohe bwinshi.

Umwimbu mwiza w'ifi uvuye mumazi y' ikiyaga Tanganyika zikaba ziri mu duseke tujishije zikunzwe gutekwa mu bitunguru vyera canke zikotswa zikaba zifise uburyohe bwinshi.

Umwimbu mwiza wifi uvuye mu mazi w'ikiyaga tanganyika zikaba ziri mukadobo kibara ryera zikunzwe gutekwa mu bitunguru vyera canke zi kotswa zikaba zifise uburyohe bwishi.

Umwimbu mwiza w'ifi uvuye mu mazi w'ikiyaga tanganyika biboneka ko uri mu mabarafu menshi, zikunzwe gutekwa mu bitunguru vyera canke zikotswa zikaba zifise uburyohe bwinshi.

Umwimbu mwiza w'ifi uvuye mu mazi w'ikiyaga tanganyika, zikaba zirunzwe ahantu hamwe, zikunzwe gutekwa mu bitunguru vyera canke zikotswa zikaba zifise uburyohe mbwinshi.

Ubwoko bw'ibikoko imana yaremye biba mu mazi menshi ari co kiyaga bikaba vyitwa indagara abantu benshi barakunda kuzirya, kubera ko zigira akanovera mu kanwa, kandi zifise ingira kamaro nini mu mubiri.

Rudoviko bamutumye ififi zibiri, aca aja kuzotsa, azibazanira ku sahani nziza ifise ibara yera. Izo fifi rero zikaba zisanzwe ziba mu mazi atemba neza kugira zironke inpwemu zihagije.

Umwimbu mwiza w'ifi uvuye mu mazi w'ikiyaga Tanganyika zikaba ziri mu mabarafu. Zikunzwe gutekwa mu bitunguru canke zikotswa, zikaba zifise uburyohe bwinshi bukunzwe n'abantu benshi.

Ubwoko bw'ibikoko busanzwe buba mu mazi menshi ari yo ikiyaga ukaba bwitwa ifi hari ubwoko bwinshi bw'ifi butandukanye hakaba hariho umukeke ari wo arimuremure utanavyibushe izindi usanga zivyibushe, kandi atari zirezire.

Umwimbu mwiza wifi uvuye mumazi w' ikiyaga Tanganyika zikaba ziri mukadobo k'ibara ryera, zikunzwe gutekwa mubitunguru vyera canke zikotswa zikaba zifise uburyohe bwinshi.

Ikibanza kini giteyemwo ibiti bifise amababi maremare asa n'urwatsi rubisi, ah'abantu bakunze kwicara musi yavyo bibakingir'izuba kandi nihafi y'uruzi.

Ifi nini yitwa tirapiya ikaranze neza mum'amavuta ikunzwe gufungurwa muma hoteri, munsi y'iyo fi hariho ikirundo c'ibiraya bikaranze bifise ibara vy'inzahabu, bikerekana ko biteguwe neza ari isahani iteye igomwe.

Ikiyaga kigeretseko umusozi ukaba urimwo ibiti vyinshi abantu benshi barakunze kuza kuhicara kugira bashore kuronka umuyaga mu gihe cizuba, kandi muri co kiyaga hakaba harimwo ubwoko bwinshi bw'ibikoko harimwo amafi, ndetse n'ingona.

Umwimbu mwiza w'ifi uvuye mu mazi w'ikiyaga tanganyika zikaba ziri mu ndobo zifise ibara ry'ubururu, n'izitukura zikunzwe gutekwa mubitunguru vyera canke kwotswa zikaba zifise uburyohe bwinshi.

Karekezi yatanguje umugambi wo kuroba amafi, kubera ko yari asanzwe abana n'ikiyaga aho yatanguje aroba amafi atanu nyuma zaho ziragwira, akenshi ubu buryo bukoreshwa mu biyaga aho amazi aba atemba neza kugira amafi aronke impwemu zihagije.

Umwimbu mwiza w'ifi uvuye mu mazi w'ikiyaga tanganyika, zikaba zikunzwe gutekwa mu bitunguru vyera n'agapiripiri iruhande canke zikotswa, zikaba zifise uburyohe bwinshi cane .

Umurima wagutse cane urimwo ibiterwa vy'ubwoko butandukanye hamwe n'ubundi bwatsi bwameze n'ahandi hakiri vuryumye ry'umugina hari na yandimababi asa nkayumye.

Inzu imaze kwubakwa mu mabuye n'isima n'amabati ariko ntiyubakwe ikaba yarahagaze gato kuko ivyatsi bimaze kumeramwo, bikaboneka ko ari mu gace katarasukurwa neza, aho hari n'izindi nzu zubatse impande yazo.

Ivyatsi bifise amashurwe matomato yera akunzwe gukwegera inzuki bikaba bizwi cane mu buvuzi bw'ikirundi aho amababi yazo akoreshwa mu kuvura indwara zimwe zimwe nk'inkorora.

Ahantu hagutse cane, hari ibiterwa vy'ubwoko butandukanye hakaba harimwo hamwe hari ivyatsi n'ahandi hataramera hakiri ivu ryumye ry'umugina. Ku ruhande hari ibiti vyinshi hamwe n'inyubako.

Ubwoko bw'ibiterwa batera mw'ivu bita imikaratusi bifise ibara ry'urwatsi rubisi hambavu yaho hari ivyatsi vyinshi n'ibicu hejuru mu birebire , bikaba bifise ico bivura ku magara y'umuntu.

Ahantu har'ibiti vyinshi vy'ubwoko butandukanye, hakabamwo bimwe birebire cane n'ibindi bigufi, hari n'inyubako idasize irangi isakaye imbere yaho hakaba har'akana gahagaze.

Ahantu hari ubwatsi bwinshi burebure bwonze bufise n'ibara ry'urwatsi. Bushobora kuba ari ibicayicayi, abantu benshi batera kugira babishire mu cayi nk'ikirungo ugaca usanga kiraryoshe.

Igiti kirekire cane gifise n'amababi menshi mato mato hari amwe asa nkayumye nayandi asa nayagifise ibara ry'urwatsi hejuru hari ikirere ciza kimuritswe n'izuba.

Umurima munini w'amakarotsi akira imato ameze neza cane ivyatsi vyayo vy'icatsi kibisi bisezeranya umwimbu mwiza cane, kandi ushimishije nk'isuku bikerekanako umwete w'umurimyi ari wose.

Umurima w'ibiraya umaze kurimwa usukuye. Impande yaho hari ibiti birebire vy'amabara y'urwatsi rubisi. Bikerekana ko ari agace karangwa n'imvura n'uburumbuke, kandi hiteguye kwimbura ivyamwa vyiza

Imbuga nini y'ivyatsi ifise ibara y'urwatsi rubisi, ah'intama canke impene zishobora kuba zishashe ziriko ziranyanyagira mu gahinga kandi vyerekana amahoro n'akamarao k'ubworozi bw'ibiribwa bito bito bifasha imiryango mu mibereho ya misi yose.

Itongore inini ry'umurima aho bashoboye guteramwo ibiti vy'amababi, ndetse n'ubwoko bw'imboga zifise amababi y'ugwatsilubisi kugira bazoshobore kuzisoromo bazishire kw'isoko abantu bashobore kuzigura.

Igiti gifise amashurwe mato mato yera akunda gukwega inzuki, kikaba kizwi cane m'ubuvuzi bw'ikirundi aho amababi yaco akoreshwa mukuvura indwara zimwe zimwe nk'inkorora.

Umubande munini cane urimye neza, ufukuye, impande yaho hari ibiti birebire vy'ibara ry'urwatsi rubisi bikerekana ko ari agace karangwa n'imvura, n'uburumbike kandi hiteguye kwimbuka ivyamwa vyiza.

Ubwoko bw'ibiterwa batera mw'ivu bikaba bizana amababi y'urwatsi rubisi bakaba bavyita umu cayicayi akaba ar'ikirungo bashira mu cayi kugira gishobore kugira akanovera.

Ubwoko bw'ibiti bita imikaratusi bukaba bufise ibara ry'urwatsi rubisi, bikaba bigize nico bifasha mu buzima bwa misi yose mu magara y'umuntu, impande yavyo hakaba hari ivyatsi vy’urwatsi rubisi nyene, hejuru yaho hakaba hari ibicu.

Umurima urimwo ivange z'ibiterwa: nk'ibigori, ibiharage n'ubushaza bimaze gukura no kuma ku nkengera canke hagati mu murima, inyuma har'ibiti birebire n'izuba ririko rirasa.

Ivyatsi bifise ibara ry’urwatsi rubisi n’iry’umuhondo, bikaba bikunzwe kurishwa n’impene, inka ndetse n’ibindi bikoko vyo kuri ino si ya rurema, bikaba bigize ico bifasha ivyo bikoko.

Itonde yaraguze ikibanza, aca yubakamwo inzu, arabatunga n'imbwa kandi ikibanza yaguze yarashoboye gushiraho akayira aha abantu bashobora kuza barahaca, akaba abana n'ahantu hari ibiti vyinshi.

Imyembe myiza ihiye neza, irimwo amabara atandukanye nkay'umuhondo n'ayurwatsi rubisi. Bikerekana ko afise uburyohe bushasha, bitwibutsa akanyamuneza k'ivyamwa vyo mu gihugu cacu arico Uburundi.

Inzu nziza ifise amabara menshi ayera n'ayirabura ,ikaba ifise igiti kirekire kinini gifise ibara ry'urwatsi rubisi bikerekana ko ifise isuku.

Imikerera canke ibiharage vy'icatsi vyinshi bisa nibivuye mu murima canke kw'isoko abantu bakunze kubiteka mu mazi canke kubikaranga mu mboga mbisi.

Umurima w' icayi k'umusozi aho abakozi bambaye impuzu z'akazi bariko batoranya amababi y' icayi bakayashira mu biseke biri mu migongo yabo ikaba ari ikimenyetso ciza cane.

Ubwoko bw'ibitegwa batera mw'ivu bimeze neza bikaba vyitwa urusenda bifise amabara y'ugwatsi rubisi bikaba bikunzwe kuribwa n'abantu benshi mu mfungugwa zitandukanye.

Ubwoko bw'ibiterwa bita indimu ifise ibara ry'urwatsi rubisi ni'iryera. Abarundi benshi bakunze kuzishira mu nrya nyinshi kuko bifise akanovera no mu mazi hose bagashiramwo.

Ubwoko bw'ivyamwa bita ivoka bikaba bifise ibara ry'ugwatsi rubisi, iryirabura inyuma, n’urubuto rurindani gw’umuhondo; bikaba biri kwisahani yera n'ikiyiko abantu bakunze kurisha mumuceri.

Ubwoko bw'inkoko nyinshi bashize ahantu hamwe, zikaba zifise amabara atandukanye harimwo ibara ryera, iryirabura, kumutwe zikaba zifise ibara ritukura ziri ahantu hari amababi menshi.

Umubande munini cane urimye neza ushasheko icatsi kibisi kibengerana hejuru bafutseko ihema rifise ibara ryera, bikerekanako arubutaka bwiza cane.

Umurima mwiza cane uteye igomwe w'ibigori vya kuze vyeze, hakaba hari abantu beshi bahagaze hafi y'umurima bakaba bambaye udu kingira munwa.

Abantu benshi bari mu murima ukiri mushasha bakiriko baratera nta gitegwa na kimwe kiramera hari ivu bifise ibara ry'umugina ryumye ku ruhande hakaba hari imisozi miremire.

Umurima munini cane mwiza uteye igomwe w'ibigori ukaba ufise amabara y'urwatsi lubisi n'ayo umuhondo abantu benshi bakunze kuvyotsa canke kubiteka mu mazi.

Abakenyezi n'abagabo benshi bariko barima ibimera m'umurima, inyuma yaho hariho ibitoke vyeze, bikerekana umuco wo gushigikiranira mu gukorera hamwe.

Umurima w'ibigori umaze kurimwa usukuye cane ukaba bikaba bifise amabara y'urwatsi rubisi nay’umuhondo , bikerekana ko birangwa n'imvura n'uburunguke kandi yiteguye kwimbur'ivyamwa vyiza.

Imikerera canke ibiharage vy'icatsi vyishi bisa nibivuye mu murima canke kw'isoko abantu bakunze ku biteka mu mazi canke ku bikaranga mu mboga mbisi.

Imyembe ihiye neza cane irimwo amabara atandukanye, nk'iyitukura, iyiharura n'iyicatsi kibisi, ikerekana ko ifise uburyohe bushasha. Bitwibutsa akanyamuneza k'ivyamwa vyo mu gihugu cacu arico Uburundi.

Akaguriro karimwo ivyamwa bitandukanye nk'imihwi, amatunda, n'amananasi n'ibindi vyinshi. Bikaba bikunzwe kugugwa n'abarundi benshi kuko bifise akamaro kumagara y'abantu.

Umubande mu nini cane w'ibigori urimye neza ushasheko icatsi kibisi kibengerana bikerekana ko ari ubutaka bwiza cane bikaba ari uburyo bwiza bwo ku bungabunga ubutaka bikerekana n'ubwiza bw'igihugu.

Ubwoko bw'ibikoko bita inkoko akaba ari zine zifise amabara yera , ay’umuhondo n'ayirabura zikunzwe gutekwa canke kotswa kuko zifise inyama iryoshe.

Ubwoko bw'ibiterwa bita imyumbati bikaba bifise ibara ryirabura ni ryera bikunze kuribwa na barundi benshi kuko bifise akanovera bikiri bibisi canke iyo bitetswe mu mazi.

Umugabo ari ahantu hari ibiterwa vyinshi vyiza cane binasakaye, akaba yambaye ishati y'amaboko maremare hamwe n'akandi gapira karimwo ibara ryera n'iryirabura. Ivyo biterwa vyose bitonze ku murongo.

Ubwoko bw'imfungurwa bita ivoka bakaba bayikase mu bipande bibiri igipande kimwe gifise urubuto indani ruteye nk'umuzingi indani iyo voka ikaba ifise ibara ry'umuhondo.

Abantu benshi bari mu murima wagutse cane w' ibiterwa vyicayi bamwe bariko barasoroma bakaba bahetse ku mugongo ibiseke bashiramwo ayo mababi y'ibiterwa.

Imicungwe ihiye neza cane irimwo amabaratandukanye nk'ay'umuhondo nay’urwatsi rubisi bikerekana ko ifise uburyoye bushasha bitwibutse akanyamuneza k'ivyamwa vyo mu gihugu cacu ari co uburundi.

Umusi umwe silivana yari yagiye kuvomera ibiti vyiwe agenda yambaye igitenge n'igitambara mu mutwe, inyuma yiwe hari ibindi biti vyinshi vyeze bifise amabara y'urwatsi rubisi.

Umurima munini cane urimye neza w' ibigori ushasheko icatsi kibisi kibengerana bikerekana ko ari ubutaka bwiza bufise ukubungabungwa bikerekana n' ubwiza bw' Igihugu.

Umugore ari mu murima wagutse cane urimwo ibigori bikiri bito akaba yunamye ariko aratera yambaye impuzu y'irabura hamwe n'igitambara mu mutwe camabara atandukanye .

Ubwoko bw'ibitegwa canke ivyamwa bita ivoka bifise ibara ry'ugwatsi rubisi urubuto gw'umuhondo. Bikunze kuribwa n'abarundi benshi kuko biryoshe bifise akanovera kenshi mumuceri.

Ubwoko bw'imfungurwa bita amateke, akaba ari atatu, bayashize hamwe akaba anakase, indani hafise ibara ryera, kubishishwa bikaba bisa nk'umugina hariko n'imizi.

Rudoviko ni abagenzi be bajanye mu murima wiwe bagiye gusoroma, kuko umwimbu w ari mwinshi nyuma yaho hari ibindi biti vyiza vyeze vy'urwatsira ubisi.

Abantu benshi bari mwisoko badandaza ivyamwa vy'ubwoko butandukanye hari imyembe, hakaba imicugwe, hamwe n'ibindi hari umugore umwe ateretse ku mutwe urutaro ruriko imicunge.

Ibiraya vyishi bimaze kurimwa bisukuye impande yavyo hakaba hari abagore b'abagabo inyuma yavyo hakaba hari utuguriro, bikerekana uburumbuke kandi hiteguwe kwimbura n'ibindi vyamwa vyiza.

Ubwoko bw'imfungurwa bita itomati, akaba ari zine babishize ahantu hamwe, ziteye nk'umuzingi, zifise n'ibara ritukura hejuru zikagira utubabi dusa n'urwatsi.

Ubwoko bw’infungurwa bita imyumbati basoromye bakayitereka ahantu hamwe ari myinshi , bayisoroma mw'ivu ikaba ifise ibishishwa vyibara ry'umugina indani bikaba bifise ibara ryera.

Abantu babiri harimwo umugabo n'umugore bakaba basutamye mu murima w'ibiterwa wagutse cane uwo mugabo yambaye inkofero hamwe n'impuzu z'ubururu umugore akabayambaye agatambara kirabura mu mutwe.

Imyembe ihiye neza irimwo amabara atandukanye nkiyi tukura iyi harura niyi catsi kibisi bikerekana ko ifise uburyohe bushasha bitwibutsa akanyamuneza k'ivyamwa vyo mu gihugu cacu arico Uburundi.

Abantu benshi bari mu murima w'ibiterwa, bamwe muri bo bakaba bambaye udupfukamunwa. Hari abandi bambaye ubupira busa bw'ibara ry'urwatsi, hakaba hari n'umugabo ariko akora kuri ivyo buterwa.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ibijumbu, bikaba bifise ibara ritukura n'iryera. Bifise akanovera karyoshe cane kuko bikunzwe gutekwa mu mazi canke bakavyotsa.

Ubwoko bw'ibiterwa bita imisigati batera mw'ivu bikaba bifise amabara y'urwatsi rubisi ay’umuhondo n'ayatukura abantu benshi bakunze kuyakuramwo isukari.

Abantu benshi bariko baca munzira imwe batonze k'umurongo. Bose bikoreye k'umutwe ibigega bashizemwo ibitegwa hamwe n'ibindi biseke, bakaba bose bari ahantu mu murima.

Ubwoko bw'infugurwa bita itomati Zikaba zirihamwe arizine zitiwe nk'umuzingi zikagira ibishishwa bisa nk'ibitukura, hejuru harutuntu umenga n'utubabi tufise ibara ry'ubwatsi.

Umugore ari mu murima ariko arasoroma ibiterwa yambaye impuzu y'igitenge hamwe n'iyindi mpuzu ifise ibara ritukura n'iryera ku mutwe akaba yambaye agatambara k'ibara ry'ubururu .

Ubwoko bw'ibiterwa canke vy'ivyamwa bita amavoka, bikaba bikunzwe kuribwa n'abantu benshi mu mfungurwa zitandukanye, zikaba zifise amabara atandukanye, ayirabura nay'urwatsi rubisi.

Umurima w'imboga wa Rudoviko benshi bagiye kuwusoromamwo kubera ko wari usukuye, impande yawo hari ibiti birebire vy'ibara vy'urwatsi rubisi. Bikerekana ko ari agace karangwa n'imvura n'uburumbuke, kandi hiteguye kwimbuka ivyamwa vyiza.

Abantu benshi bariko baragenda mu nzira zitandukanye hakaba harimwo umugore umwe afashe inkoko nyinshi hejuru akaba yikoreye akadobo karimwo ibiterwa.

Umurima munini w' isombe zikiri zito zimeze neza cane ivyatsi vyazo z'icatsi kibisi bisezeranya umwimbu mwiza kandi ushimishije nk'isuku bikerekana umwete w' umurimyi.

Ubwoko bw'ibiterwa vyitwa imyumbati bifise ibara ryera indani, n'iryirabura inyuma . Abantu benshi kubiteka mu mazi canke bakabisya bikavamwo ifu.

Kagabo na Yohana bari bagiye gusoroma ubwishaza, bagenda bambaye impuzu z'akazi zikaba zifis'ibara ry'urwatsi rubisi ,inyuma yabo bari bafis'inkofero k'umugongo bari basa n'abaryohewe cane.

Abagore baje gukora bambaye ubwoko bw'ubupira ufise amaboko magufi kumwe muri bwo bukababwirabura ubundi bukababusa n'umutuku harimwo n'umugabo bose baje mu murima kugira barabe neza ubwoko bwabo bw'imboga bateye yuko biko bwera neza.

Ubwoko bw'ibiterwa bwitwa ibitoke bifise ibara ry'urwatsi rubisi, bikunzwe gutekwa mumakoto canke mumazi bikaba bifise ingirakamaro cane mu mubiri w'umuntu no mumibereho ya misiyose.

Ivyamwa bita inanasi bifise amabara y'umuhondo n'amababi y'ugwatsi lubisi bikerekana ko ari nshasha biteguwe kugira ngo bigurishwe mw'isoko bizwiho kugira umutobe mwinshi n'uburyohe bwinshi.

Ubwoko bw'ibitegwa bwitwa intore bukaba bufise ibara ry'umuhondo n'iryo urwatsi rubisi bikaba babushize mu ndobo ry'ibara ritukura bukaba bikunzwe kuribwa canke gutekwa mu mazi.

Rudoviko yagiye kuraba amashugwe matomato akunda gukwega inzuki, kikaba kizwi cane mu buvuzi bw'ikirundi, aho amababi yaco akoreshwa mu kuvura indwara zimwe zimwe nk'inkorora. Zikaba zifise ibara ry'urwatsi rubisi.

Rudoviko yagiye mu murima w'icayi ajanye na musaza we kugira bafashe umuryango wabo afise agaseke mu mugongo akaba yar afise no mu kasimu nini akoresha mu gusoroma.

Ubwoko bw’ibiterwa buterwa mw'ivu vyitwa ibigori, bikaba bifise amababi y’urwatsi rubisi; bashobora kuvyotsa canke bakabiteka mu mazi asanzwe kandi benshi barabikunze kubera ko bigize akanovera.

Ubwoko bw’ibiterwa batera mw’ivu vyitwa imyimbati , abavyeyi bacu ba kera nibo babirya cane kubera ko n’ivyo vyari bizimbutse aho hambwere kandi vyabaha inkomezi nyinshi barakomera mu mubiri ndetse n’ubu baracabirya ariko abana bobo ntibabikunda.

Umurima mwiza w'icayi ku musozi aho abakozi bambaye impuzu z'akazi bariko batoranya amababi y'icayi bakayashira mu biseke biri mu migongo yabo iyo sanama ikabisa neza cane.

Kagabo yambaye impuzu irimwo amabara ashaka gusa n'umuhondo uvanze n'umutuku akaba ahagarye mu murima aho yateyemo ubwoko bw'imboga zugo z'amababi y'ugwatsi lubisi akaba afashe n'igiti.

Ubwoko bw'ivyamwa vyitwa imicungwe bikagira imbuto, kandi zikagira n'amazi menshi abantu benshi barakunze kubirya harimo abana, ndetse n'abakuze kuberako ifise akanuvera cane mu kanwa.

Umurima w'icayi k'umusozi aho Bangiricenge yambaye impuzu zakazi arikumwe n'abagenzi be bariko batoranya amababi y'icayi bakayashira mubiseke biri k'umigongo yaco aho inyuma yabo hari ibindi biterwa

Ivyamwa bita amapera bikunzwe cane kuribwa n'abarundi bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi niryera, bikabab bifise ivyo bifasha mu mubiri w'umuntu.

Kagabo yambaye agapira k'amaboko magufi ahejeje kuja mu murima wiwe aho yatewemo ubwoko bw'ivyamwa bwitwa amabungo asanga vyareze neza, kandi vyareze ku bwinshi yishimiye kuba agera bitware kw'isoko aze kuronka amahera menshi.

Igiterwa citwa ivoka rikaba rifise ibara ry’urwatsi rubisi, indani yaho hakaba harimwo urubuto rw'umuhondo, rikunzwe kuribwa cane canke gushirwa mu mfungurwa umuntu aba ariko arafungura.

Itonde afise umurima mu nini cane aho yateyemo ibiraye no musi rero hari haje abakozi biwe aho baje bakenyeye ibitenge, ndetse n'abandi bambaye ubupira bw'amaboko maremare.

Ubwoko bw'ibitegwa canke ivyamwa bita ivoka bifise ibara ry'urwatsi rubisi, utubuto rw'umuhondo. Bikunzwe kuribwa n'abantu benshi cane cane mu muceri no muzindi mfungurwa.

Ubwoko bw'ibitegwa, bwitwa amateke, bufise amabara y'umuhondo n'ayirabura, bukunzwe gutekwa no kwotswa, kandi ni ibiribwa vyubaka umubiri bitanga inguvu nyinshi cane mu mibereho y'abantu.

Imicungwe ihiye neza kandi mishasha harimwo umwe wose hamwe n'iyindi yibice yerekana ko arimwo amazi menshi n'uburyohe bikugereza kuyakamuramwo umutobe

Sirivana umusi umwe yaravuye gusoroma imboga akamwemwe ari kwose Kuko yari yimbuye vyinshi . Azifata azishira mukabido gafise ibara ry’urwatsi rubisi yambaye n igitenge munsi.

Itonde yagiye ajanye n'umuryango wiwe bagiye kuraba imboga zamye mur'imbo, bikaba bifise ibara ry'urwatsi rubisi hambavu yaho hakaba hari nibindi biti vyinshi ndetse n'ibicu hejuru.

Imyembe ihiye neza irimwo amabara atandukanye: nk'iyitukura, n'iyicatsi kibisi. Bikerekana ko ifise uburyohe bushasha. Iyi foto iratwibutsa akanyamuneza k'ivyamwa vyo mu gihugu cacu arico Uburundi.

Abakenyezi benshi bambaye impuzu z'ibitenge bisa, bariko barimira ibimera mu mirima. Inyuma yaho, hariho inzu n'ibitoki vyeze, bikerekana umuco wo gushigikiranira mu gukorera hamwe.

Ubwoko bw'ibitegwa bita ibijumbu bikaba bifise akanovera gasosa cane amabara yayo ni ayo umutuku n'ayirabura bikaba bikunzwe guterwa mu mazi canke kwotswa.

Meraniyabna bagenzi be bari bagiye gusoroma ubwoko bw'ibitegwa batera mw'ivu bikaba bizana amababi y'urwatsi rubisi bakaba bavyitwa umucayicayi. Akaba ari ikirungo bashira mu cayi kugira gishibore kugira akanovera.

Umugabo yambaye umupira w’amaboko mare mare yikingiye imbeho kubera ko uwo mupira urakomeye akaba yambaye n’inkofero mu mutwe, aho atekeye ubwoko bw’igiseke bijishijwe ariko arashiramwo amababi y’icyaye.

Ubwoko bw'imfungurwa bwitwa ubwishaza gukaba bufise ibara y'ugwatsi lubisi zikunzwe gutekwa canke guzimanwa mu manza z'abarundi, kuko ziryoshe cane.

Abagore batanu bamwe muri bo bakenyeye ibitenge birimwo amabara y'umuhondo mu mutuku, ndetse n'ayirabura bakaba bambaye ubudupira tw'amaboko magufi bafise inanasi zeze bakaba babinezerewe.

Ubwoko bw'ibiterwa canke ivyamwa bita amapera bikaba bifise amabara atandukanye nk'ay'umuhondo n'ay'icatsi kibisi. Bifise uburyohe bushasha, bikatwibutsa akanyamuneza ko mu gihugu cacu arico Uburundi.

Inka za Bukeye neza zari zagiye kurishamuvyatsi vy'urwatsi rubisi. Zibiri muri izo zikaba zifise ibara iry'umuhondo iyindi imwe ikaba yirabura. Zifise amatwi manini, zikunzwe gutekwa.

Amateke ane ari mu mabara y'umuhondo n'ayirabura, ari kwi sahani yera. Akunze gutekwa canke kwotswa kandi ni ibiribwa vyubaka umubiri, bitanga n'inguvu nyinshi ku mibereho y'abantu.

Umurima munini w'ibigori bikira ibito bimeze neza cane ivyatsi vyayo vy'icatsi kibisi bisezeranya umwimbu mwiza, kandi ushimishije nk'isuku bikerekana umwete w'umurimyi.

Kaze yambaye umupira w'amaboko maremare ahagaze mu murima wayitonde, ariko aramuvomerera ubwoko bw'imboga ziwe z'amababi y'urwatsi luisi iteze yuko zizomera neza bakazoshobora kuzigurisha ku bwinshi.

Ubwoko bw' ibiterwa biterwa mw'ivu vyitwa ibijumbu, bikaba bisifis'ibishishwa bishaka gutukura, indani bikaba vyera, abantu benshi bakunda kubirya bitetse mumazi hari n'abandi bahobora kubirya vyokeje.

Ubwoko bw'ibitegwa bitegwa mwivu vyitwa ibigori bikaba vyareze neza kuko bisa nivyatewe mumvura bifise amababi y' ugwatsi rubisi bigakundwa kuribwa iyo bitetswe canke vyokejwe kandi bigira ingira kamaro mumubiri.

Ubwoko bw'ibiterwa batera mw'ivu bikaba bivyitwa imikerera, kandi bikunzwe gutekwa, kandi n'ibiribwa vyubaka umubiri, bitanga inguvu nyinshi cane mu mibereho y'abantu.

Kagabo yambaye ishati irimwo uturongorongo twera, ndetse n'utwirabura akaba hagaze mu murima wiwe wa kija mbere ahimbariwe no kubona ibiterwa vyiwe yari yateye bifise amababi y'urwatsi rubisi vyareze neza.

Ubwoko bw'ivyamwa bita ivoka, bifise ibara ry'urwatsi rubisi, urubuto rw'umuhondo, bikunzwe kuribwa n'abantu benshi cane cane mu muceri no muzindi mfugurwa zikaba ziryoshe cane.

Hanuniya na bagenzi be baribagiye gusoroma umuceri, kuko umwimbu wavyo wari wabaye mwinshi bagenda akamwemwe ari kose yemwe inyuma yaho hari ivyatsi vy'urwatsi rubisi, ndetse n'ibindi biti biteye.

Ahantu hanini cane hubatswe n' amabati bakaba bahateretse ibigori vyinshi bashize kubiti, ivyo bigori vyose bisa n' umuhondo bikaba vyumye kenshi babitereka kuzuba kugira vyume.

Ubwoko bwi bigori bifise intete za mabara meshi atandukanye hari intete zimwe zi rabura izindi zikagira ibara ry'umuhondo izindi zikagira ibara risa nki ritukura cane.

Umurima mwiza uteye igomwe w' ubwishaza bwakuze bweze hakaba hari abantu babiri bahagaze umugore n' umugabo hafi y' umurima, bakaba bambaye udukingira munwa.

Ubgoko bv'intete bashize hamwe ari nyinshi zikaba zifise amabara atandukanye iryera niryirabura bazishize mu gasahani gafise ibara ry'ugwatsi rubisi.

Ubwoko bw'ibiterwa batera mw'ivu vyitw'ikaranga bikaba bikunzwe gukarangwa canke bakabisya bakabishira mu mboga canke musombe bikaba bikunzwe kuribwa n'abarundi benshi.

Ubushaza bufise amabara y'umuhondo, bukoreshwa mu guteka imfungurwa ziryoshe cane, kandi bifise intungamubiri nyinshi, zikoreshwa mu kuvura indwara zimwe zimwe.

Ubwoko bw'ibiterwa bita ibigori bikaba bifise amabara atandukanye, ay'umuhondo, ayatukura, ayirabura ndetse n'ayurwatsi rubisi. Bikaba biri mu kantu kajishije, impande y'avyo hakaba hari n'ivyatsi.

Umubande munini cane urimye neza, ushasheko icatsi kibisi kibengerana, bikerekana ko ari ubutaka bwiza cane. Bukaba ari uburyo bwiza bwo kubungabunga ubutaka, bukerekana n'ubwiza bw'igihugu.

Imbuto z'imyungu zumishijwe zifise ibara ryera ry'amashu. kandi ziboneka ko zakuze neza imbere yo kwanikwa. Zikaba zifasha amagufa n'umutima gukomera.

Ubwoko bw'ibitegwa vyinshi bitandukanye biri mudufuka tujishije nk'ibigori, umuceri, ibiharage n'ibindi vyinshi. Bikunzwe kuribwa n'abantu benshi kuko bifise akamaro.

Intete z'ibiharage nyinshi bashize ahantu hamwe mugaseke ivyo biharage bikaba bifise ibara ryumuhondo bavyita ibiharage bitoto bikaba bikunzwe n'abantu benshi .

Ubwoko bw'ibitegwa batera mw'ivu bita ikaranga bukaba bufise ibara ritukura, abantu benshi bakunze kubikaranga canke kubirya ari bibisi.

Umuntu, ariko adandaza intete z'ibiharage z'ubwoko butandukanye hari bimwe bifise ibara ritukura bukewuke bikaba biri mu gaseke n'ibindi bifise ibara rishaka gusa nk'iryirabura bukewuke.

Ibiharage bifise ibara ryirabura n'iritukura, biri mu gaseke hariho n'ibindi biharage vyinshi ku ruhande. Biri muri bimwe mu biribwa bikunda gukoreshwa cane mu Burundi nk'isoko ry'ubuzima.

Umurima munini w' ibigori bikiri bito bimeze neza cane ivyatsi vyayo vy' icatsi kibisi bisezeranya umwimbu mwiza kandi ushimishije n' isuku bikerekana umwete w' umurimyi.

Intete nyinshi z'ibiharage bashize hamwe zigerekeranye kuzindi, zikaba zifise ibara ritukura bukebuke. Abantu benshi barazifungura, zifise n'akamaro keza mu mubiri w'abantu.

Ubwoko bw'ibiterwa batera mw’ivu bita ikaranga zikaba zikunzwe gukarangwa canke baka zisya bakazishira mu fungurwa zitandukanye nko mu mboga no mw’isombe.

Ubwoko bw'ibiharage bufise ibara ritukura bariko badandariza mu kaguriro. Bikunzwe kuribwa n'abarundi benshi aho babiteka mu mazi, bakabikaranga, bikaza ku meza bisa neza.

Ibiterwa bibiri bakuramwo amavuta yo guteka, bikaba biteye nk'umuzingi, bifise amabara atandukanye, harimwo iryirabura n'iryugwatsi, babiteretse ahantu hera.

Ahantu hagutse cane, bakaharunda ibigori vyinshi vyumye babigerekeranye ku bindi. Vyose bifise ibara risa nk'iryumuhondo n'umugina bivanze bakaba babitereka ku zuba kugira vyume.

Ahantu hagutse cane baciyemwo imirongo, bakaba bateguye kuzoteramwo ibiterwa, ivyo biterwa biracari bito ntibiramera neza, hejuru hakaba hasakawe n'ibintu bibonerana.

Ahantu mu murima w'ibitegwa wagutse cane ukaba urimwo imirongo baciye n'ibitegwa biteye ku murongo, muriyo hari amabuye amwe amwe asa nkayera hamwe n'amababi y'urwatsi.

Ubwoko bw'ibiterwa batera mu ivu bita ibigori bikaba bikunzwe kuribwa n'abantu beshi bakabikaranga canke bakabisya bakabikoramwo ifu bakabirisha isombe.

Ubwoko bw'ibiharage babona ahantu hake bifise ibara ry'irabura, babishize mu kantu kagasahani gafise ibara ry'umugina, bikaba biri ahantu hari ururago rufise ibara ry'irabura.

Ibiharage n'ubushaza bifise amabaro atandukanye ayirabura ayo umuhondo ayatukura, ndetse na yera bikaba bifise uburyohe butandukanye, kandi buryosha cane ku barundi.

imbuto z'imyungu zumishijwe zifise ibara ryera ry'amashu kandi ziboneka ko zakuze neza imbere yo kwanikwa, Zikaba zifasha amagufa n'umutima gukomera hambavu yaho hakaba hari imyungu.

Imbuto zishibutse zishizwe ku gasahani k'ubururu, zikaba zimaze kumera uturaso duto tw'icatsi n'utwera. Zikerekana ko ziteguye kuribwa canke gutekwa. Kandi utwo turaso ushobora kuvamwo imfungurwa zikomeza umubiri.

Ubwoko bw’ibiterwa biterwa mw’ivu vyitwa ibiharage , Aho biza biri mu mitonore bikaba vyitwa ibiharage bitoto canke bakabishira ku zuba kugira vyume bikaba ibiharage bisanzwe, bakabiteka mu mazi kandi bikagira ingirakamaro nini mu mubiri.

Indobo zirimwo ubwoko bw'ibiharage bushaka kwera ahandi ha bakarimo ibindi biharage bishaka gusa n'umuhondo, ndetse n'amasaka ku ruhande hakaba hari imifuko yo gushobora kuzoyitekeramwo ku bugyanka imizo ushobore kwononaikara.

Ubushaza bufise ibara ry'umuhondo busatuyemwo kabiri, bugakoreshwa mu guteka infungurwa ziryoshe cane kandi ni ibiribwa vyubaka umubiri bitanga inguvu nyinshi cane ku mibereho y'abantu.

Ubushaza bufise ibara ry'umuhondo busatuwemwo kabiri. Bugakoreshwa mu guteka imfungurwa ziryoshe cane kandi bufise intunga mubiri nyinshi ku magara y'umuntu, mu mibereho ya misi yose.

Ubwoko bw'ifungurwa bita ibigori, bikaba bifise ibara ry'umuhondo n'iryera. Bikunzwe gutekwa canke kwotswa kuko bigira ingirakamaro mu magara y'umuntu.

Imifuko myinshi hakaba harimwo imifuko ibiri yera, ndetse n'indobo hakaba bibitsemwo ubwoko bw'ibiharage bwera bisanzwe biri kw'isoko babijanye kubigurisha kugira abantu bashobore kubigura hama bazoshobora kubiteka babirye.

Imbuto z’iminyungu zumishijwe zifise ibara ryera ry’amashu kandi ziboneka ko zakuze neza mbere yo kwanikwa. Zikaba zifasha amagufa n’umutima gukomera n’ibindi bihimba vyo mu mubiri.

Indobo zitekewemwo ibiharage vyera iyindi nayo ikaba itekeyemwo amasaka, ivyo vyose biri kw'isoko kugira bishobore kugurishwa abantu baze kubigura kubera babikeneye kubera bazi ingirakamaro zifise k'umubiri.

Ubwoko bw'ibiterwa vyo mw'ivu bwitwa ikaranga , bikunzwe gukarangwa canke kuribwa n'abantu benshi akaba ari abarundi, kandi bifise ingirakamaro mu mubiri w'umuntu.

Ibiharage bifise ibara ryirabura biri mu gaseke hariho n'iteke ry'igiti bakoresheje mu kugosora akaba ari bimwemu biribwa bikundwa gukoresha cane mu burundi nk'isoko ry'imfashanyu y'ubuzima.

Abakobwa babiri bakaba bambaye ubupira bw'amaboko bagufi umwe muri bo akaba harimo amabara y'umutuku bafise mu ntoke urutaro bariko baragosora ibiharage kugira bishobore kuvamwo ubushafu bwose.

Ubwoko bw'igitungwa bibitinka ihagaze mw'iraro ikaba ifise ibara ryirabura yambaye ku gutwi agahereni k'umuhondo ikaba irahantu hubatswe n'ibiti abantu benshi bayitunga kugira abadandazi inyama canke amata.

Ubwoko bw'igitungwa bita urukwavu rukaba rufise amatwi maremare hamwe n'ubwoya bufise ibara ryera buhagaze ahantu hubatswe n'ibintu vy'ibiti imbere yaho hakaba hari n'akadobo kera.

Ubwoko bw'ibikoko bita udukwavu kamwe muritwo kakaba gafise ibara ryera utundi tubiri tukaba dufise ibara ry'irabura dukunze kunwa amata kandi dufise inyama yoroshe cane.

Ubwoko bwibitungwa bita Inka zifise amahembe maremare cane zikaba ziri mu bwoko bw'inyambo zifise ibara ry'umugina hakaba hari niyindi ifise ibara ryirabura.

Ubwoko bw'ibitungwa bita inkoko, bashize hamwe ari nyinshi bashobora kuba bariko barazorora zikaba zifise ibara ry'umugina niritukura bukebuke ziri ahantu hasakaye.

Ibitungwa bibiri bita intama zihagaze ahantu hamwe zikaba zikirinto zifise n'ibara ryera zihagaze ahantu hari ubwatsi bwinshi ariko bufise ibara ry'urwatsi rubisi.

Ubuseke bwinshi butandukanye burimwo amagi menshi batondetse ku murongo akaba afise ibara ry’umugina bukebuke , ava mu nkoko abantu benshi bakaba bayadandaza kugira bunguke.

Umugabo ahagaze Ariko ararisha inka zikaba arinyishi ziri no mwiraro, uwo mugabo yambaye inkofero akaba afashe mu ntonke igipawa akoresha mu gutora Ivyo vyatsi.

Umurima w'ivyatsi w'urwatsi rubisi ku musozi aho abakozi bambaye impuzu zakazi bariko barisha inka zabo baka zigenderanira zigatembera bigatuma zigira amagara meza.

Imbuga nini y'icatsi aho inka zishoka zishashe ziriko zirarisha mu gahinga, kandi vyerekana amahoro n'akamaro k' ubworozi bw'ibiribwa bifasha imiryango mu mibereho ya misi yose na hose.

Ubuseke bwinshi butandukanye ariko bashize ahantu hamwe bugerekeranye ku bundi, bwose burimwo amagi afise ibara ryera hakaba hari ubuseke bumwe bufise ibara ritukura ubundi bufise ibara ry'urwatsi.

Inka zinshi ziri mu raro ryazo zifise ababara yera ayirabura nayo umuhondo abantu benshi bakunzwe guteka inyama yazo mu mazi bakazitogosha mu nyuma bakayashira mu mavuta.

Umugabo ari mwiraro ry'ibitugwa bita ingurube, hakaba hari ingurube nyinshi zifise amabara atandukanye hari izifise ibara ry'iroza izindi zikagira ibara ry'irabura, uwo mugabo yambaye agapira kirabura.

Ubworozi bw'ibitungwa bita inkoko bashize hamwe ari nyinshi. Hari zimwe z'isake n'izindi z'inkokokazi zikaba zifise amabara menshi atandukanye, ziri ahantu hugaranwe.

Inyama y'inka iri ahantu mw'iraro ryayo, ikaba iriko irarisha ivyatsi, ifise amabara atandukanye harimwo iry'umugina hamwe n'iryera iri ahantu hubatswe n'ibiti.

Ubwoko bw'ibikoko bita inkoko, zikunze guta amagi no kurya imiceri myinshi. Imwe murizo ifise ibara ryirabura n'iryera izindi zikaba zifise amabara y'umuhondo.

Abagabo bahagaze imbere y'iraro ry'inka, haba harimwo abafashe inkoni mu ntoke. Imbere hari inka nyinshi zitonze ku murongo z'amabara atandukanye harimwo iryera, iry'umugina n'iryirabura.

Dushime yatanguje umugambi wo kworora ibitungwa vyinshi aho harimo inkoko hakabamwo n'impene ivyo bitungwa biramubeshejeho kuberako arabirera neza akaza arabigaburira neza hama akazobijana kw'isoko abantu benshi bakabigura.

Imbuga nini y'icatsi aho inka zicoka zishashe ziriko ziranyagira mu gahinga, kandi ivyerekana amahoro n'akamaro k'ubworozi bw'ibiribwa bitobito bifasha imiryango mu mibereho ya misi yose.

Ubwoko bw'ibikoko Imana yaremye vyitwa inkoko zifise ibara ryera zikaba zita amagi aho bashobora kuyateka canke zigata imiswi, akaba ari ubwana bwayo bikaba inkoko nazo zikazota ikindi gihe.

Inka nyishi zitagira amahembe zikaba zifise amabara y'irabura ayera nayashaka kwijima bukebuke zikaba ziriko zirarya ubwatsi kugira zirabe kozogira amagara meza Kandi zishobore gukamwa menshi.

Ubwoko bw'ibikoko bikunze kuba bifise amoya yera ndetse nijisho ryirabura bwitwa ubukwavu abantu benshi barabikunda kubirya kubera ko bifise inyama yoroshe aho abana bashobora kuyirya atakibazo gihari.

Ngabire yarafise inkoko zibiri, imwe yari isake iyindi yari ngufi gato kw'isake, zakunda guhagarara ku giti zikaba zifise amagara meza amaso yazo arakaye kandi amoya yazo arashengera mu muco.

Umusi umwe inka zo kwabaregana zari zagiye kurisha impande y'iraruro yo kwa kagabo akaba yarafise ubwoko bw'inka ufise ibaragyera ziriko zirisha utwatsi turwatsi lubisi vyerekana itera mbere mu bworozi n'uburya umworozi itwararika ubutunzi bwiwe.

Imbuga nini y'icatsi, aho inka zishoka zishashe ziriko ziranyagira mu gahinga kandi vyerekana amahoro, n'akamaro k'ubworozi bw'ibiribwa bitobito ufasha umuryango mu mibereho ya minsi yose.

Kagabo yambaye ishati irimwo amabara y'urwatsi rubisi aho yigiye amashure ajanye no kuraba ibitungwa yaje kuraba inka zayitonde zari zimaze imisi zirwaye zifise amoya yera n'ayashaka kwijima bukebuke.

Ubwoko bwibikoko vyitwa Inka bikaba bifise amahembe maremare yera cane bikaba bikunzwe gutekwa canke kotswa kuko inyama yazo iryoshe cane, inyuma yaho hakaba hari ivyatsi yurwatsi rubisi.

Ubwoko bw'ibikoko bwitwa inkoko zikaba zikuzwe gutekwa canke kwotswa kuko inyama yazo ziryoshe cane. Zikaba ziko zirya umuceri bakatiye mu kantu k'umuhondo k'akabido.

Ubwoko bw'ibikoko bita inka, bukaba bufise amabara ashaka kwijima ndetse nayera, ikaba iriko irya ubwatsi kugire ishobora kugira amagara meza n' umubiri mwiza kandi kugire izoshobore gukamwa menshi.

Ubwoko bw'ibitungwa vyitwa impene ,zifise amoya yera ndetse n'ayirabura, unomusi bazijana kwibagiro, bariko barazitera imiti kugira babanze bazipime yuko atangwara nimwe zifise.

Muhoza yarafise inkoko zinshi akaba yamye yifuza gusangira n'umuryango wiwe umusi umwe aca agenda atwariye amagi ndizeye, kuko yabona akunda kurya amagi cane, kandi akaba agira ico afasha mu buzima bw'umuntu no mumibereho y'umuntu.

Ikinyamasyo kirikumwe n'utundi twana twayo twishi cane ikaba ifise umubiri ukomeye cane ikaba igenda buke buke ikunzwe gutungwa munzu za bantu mu Burundi.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze ahantu hari ibiterwa ikaba ifise amabara atandukanye hari ibara ryirabura ku munwa ifitse ibara ry'umuhondo ha mutuguru tukadufise ibara ritukura.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze ahantu m'ubwatsi buto buto ikaba ifise amabara meshi atandukanye harimwo iryirabura iritukura n'irindi ry'urwatsi rike hamwe n'irindi rishaka gusa nk'iryera buke buke.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze kw'ishami ry'igiti rinini ikaba ifise amabara atandukanye hejuru kugasunzu ifise ibara ritukura ahandi hakaba hari amabara y'irabura y'ubururu hamwe n'iryo umuhondo.

Igikoko bita imbata gifise amababa y'imvi, amabara yera n'ayirabura. Gikunze cane kuba mu nzu z'abantu kuko gifise inyama yoroshe kandi iryoshe cane.

Ingona iri kunkombe y'amazi igice c'umubiri kiri kumusenyi ikindi kiri hafi y'amazi ifise umubiri ukomeye umeze nk'udusate kandi isa niyitegurira kwinjira mumazi.

Inyoni bita agaca ihakatse kw'ishami ry'igiti ryitegereza ku mpande ifise amababa y'imvi izi inyoni zizwi cane mu guhiga izindi nyoni zito, kandi zikaguruka n'ingoga cane.

Inyoni bita agaca ihagaze kw'ishami ry'igiti ryitegereza ku mpande ifise amababa y'imvi n'amabara y'umuhondo zizwi cane mu guhiga izindi nyoni zito, kandi zikaguruka n'ingoga cane.

Akanyoni gahagaze kw'ishami ry'igiti ryonze kakaba gafise amabara menshi atandukanye n'umunwa muremure usongoye gafise utuntu tw'utu burungu twera ahandi kakaba kirawura hamwe n'irindi ibara ry'umugina musi.

Inyoni nziza cane ihagaze kw'ishami ry'igiti yitegereza ku mpande. Ifise amababa y'imvi, ayera, n'ay'ugwatsi rubisi. Zizwi cane muguhiga izindi nyoni zitozito kandi zikaguruka ningoga cane.

Ubwoko bw'inyoni ihagaze kw'ishami ry'igiti ryonze, iyo nyoni ikaba ifise amabara atandukanye, hejuru k'umutwe hari akabara k'irabura ahandi hasi hakaba hari ibara ry'umugina.

Inyoni bita agaca, ihagaze kw'ishami ry'igiti yitegereza kumpande. Ifise amababa y'imvi. Izi nyoni zizwi cane muguhiga izindi nyoni zito, kandi ziguruka n'ingoga cane.

Inyoni yicaye ku giti ifise umutwe w'ibara ryera, n'amababa yirabura na y'ikigina, izwi cane mu bice vyegereye ibiyaga nka tanganyika canke mu mashamba.

Ubwoko bw'inyoni bita inuma ikaba ihagaze kw'ishami ry'igiti. Ifise amabara menshi atandukanye, hakaba harimwo iry'umugina, iry'ubururu, ku maguru hakaba harimwo n'akabara gatukura.

Inyoni ihagaze kwi shami ry' igiti ryitegereza ku mpande, ifise amababa y'imvi n' ayandi mabara y' umuhondo, zizwi cane mugu higa izindi nyoni zito zito kandi zikiruka ningoga cane.

Agakoko ko mw'ishamba kari mu bwoko bw'imbwa, ikaba ihagaze ahantu hari ubwatsi buke n'ahandi hasa nk'ahumye, ku ruhande hakaba n'ibindi vyatsi birebire . Gafise amabara atandukanye, harimwo iryirabura, iry'umugina n'iryera.

Amabuye menshi ateretse hasi aho inkende zibiri zakunda guterama hambavu yaho hakaba hari ibindi ibiti biteye bifise ibara ry'ugwatsi rubisi akaba ari ruguru.

Inyoni zibiri zicaye ku giti zifise imitwe amabara yera n'amababa yirabura n'ayikigina. Inyuma yazo hakaba hari n'ayandi mashami yo kuri ico giti. Zizwi cane mu bice vyegereye ibiyaga nka Tanganyika canke mu mashamba.

Ubwoko bw'ibikoko vyitwa inyoni bikaba bifise ,amaguru ,bukagira n' umunwa muremure wirabura ,amababa yirabura arimwo urwatsi rubisi ,umuhondo ndeste n'umutuku bikunda kuba biriko biraguruka bigahagarara ahantu ku nzu canke ahantu kugiti.

Igikere kiri mu mazi, gifise ibara ry'icatsi kibisi, gishwaye n'utubara twirabura ku maguru no ku mubiri, mu kirundi barayamaze bati: "Igikere ntigitinya amazi". Iyi shusho yerekana neza ko ico gikere kiri mu nzu yaco.

Inyoni nziza, yicaye kugiti, ifise umutwe wibara ryirabura, namababa yirabura, nayikigina. Zizwi cane mubice vyegereye ibiyaga, nka Tanganyika, canke mumashamba meza cane.

Inyoni bita agaca ihagaze kw'ishami ry'igiti yitegereza ku mpande. Ifise amababa yirabura, izi nyoni zizwi cane mu guhiga izindi nyoni zitozito kandi ziguruka ningoga cane.

Bimye mu bikoko imana yaremye bisanzwe biba mw'ishamba bikagira amoya menshi bikaca bigira n'amahembe maremare ivyo bikoko bikunze kurya ivyatsi, kandi biratinyitse kuberako iyo abantu bavyegereye bica bibaseka.